Mmotoka edha kamunye ela nga dhili ghalala kyetwandhiyese tuti paaka ela nga dhino kamunye dhiyambaku abantu okutambula okuva mu ngendho edindhi okwira mu dindhi. Dhino kamunye dhisabaza abantu era nga abantu bonha bali omwo bali kunhonhya kamunye eyinza okubatwala mu kifo kye bayendha okutukamu.

Abasilikale nga bavaile ebyambalo byaibwe, nga bavaile, abandhi bavaile obukofiira obwa kilagala nga ela bali kwelamusaaku.

Omukazi ali fumba sukuma wiki, nga ali kozesa sigili, ela nga ali taamu omunhu mu iva elyo. Sukuma gha kilagala ela nga Sukuma onho, tumulya inho.

Enkota dha matoke ibiri edha kilagala nga dhiboneka bulungi inho. Ganho amatoke tuga fumba era tugalya inho era nga malungi inho eri obulamu bwaife.

Omukazi nh'omwana nga omukazi ali kwegeresa omwana okwoza engalo ela nga bakozesa maadhi ag'okutaapu. Kilungi inho okwoza mu ngalo kubanga kituyamba okwetangila ebilwaire bingi.

Kamunhye endheru nga dhiri mukifo kirala kyetwandyese nti paaka, dhino kamunhye dhamba okusabaza abantu mubifo ebyendhaghulo era abantu balikutambula bwebanonhya kamunhye eyinza obatusa gyebendha abandhi bali kumirimo gyaibwe mubuyumba obutonotono obulyagho.

Ekibira nga kidhwire emiti egya kilagala era nga ginho emiti mulungi inho era nga giibonheka bulungi inho era nga ginho emiti giyumisa nhi ghala ghaife. Ere kumbali eriyo ensozi aye nga yonha eriyo emiti egya kilagala.

Ekibila eky'emiti egya kilagala nga gili ku lusozi. Dhino emiti giyamba okuleeta amaadhi oba katukobe nti dhiyamba amaadhi okuba nga gatoonha. Gino emiti gyona gituyamba okutoolamu embaawo.

Ekilike ekirugavu nga kityaime ghansi mu kibila ekilimu emiti gya kilagala. Kinho ekilike nhi ku bimu ku bisolo ebyo bulambuzi munsi yaife.

Omukazi nga atyaime nga agemye ku ndheku. dhino endheku dhituyamba okuterekamu omwenge era nga dha bughangwa inho, einhuma ghe eliyo endheku edindhi.

Omusiili gwa dhuuma nga gusimbibwa ku nhimiro enhenhe era nga dhuuma onho gha kilagala era nga kilaga nti ali kula era abonheka bulungi, kumbali ghabayo emiti gyonha egya kilagala.